Obutaasa burimu zakaroti n'eshenda erikutukura n'eya gurini harimu munete harimu na cukamba ebi byona nitukira kubikozesa okukora emboga ezi turikuriisa aha mere.